Asaa qoodanne asaa hanotaatta be'iyo saatiyan isssi keettan ayyiyo, aawaanne yelido naata geetettiyoogan so asaa geetettana danddayoosona. Hegaa bollan qassi deretetta geetettiyoogan naa"awu shaakkidi be'ana dan...

Sinttati tamaaridaageeti sintta xeeraa woykko kiikiya gakkidi oottiyo qaadaa demmidosona. Hegeetuppekka amaridaageeti Wolayttankka de'oosona. Hegeetu giddoppekka issoy Dassaala Hayilamaariyama.

nu itoophphiyaa giddon dumma dumma malaliyaa sohoti de'oosona. leemisuwaasi bolooso bombbeen ajjoora soossuwaa badessan sa'a tuussa zaabbaan deriyaa hegaanne hegaa malatiyaabata be'anayoo dumma dumma biittaappe yiida asay allaaxxoosona.

Xoossaa qaala denddo oottidi asaa naati Xoossa woykko goda banttana mel"idaagaa woossanassinne goynnanassi giidi beni maxaafan Solomoni ba sunttan eexxidoogadan keexxido sohuwaa.

Ooraxissiyogaa, geeshshiyogaa loyttidi alleeqidi beettanaadan oottiyogaa phoolanaadan oottiyogaa iitayi kehayi des lo"oyi des lo"uwa lo"issiyogaa kaseegaappe loyttidi yeemoyiya hanotan oottiyogaa.

Daro wode woykko beniisappe haa doommin wolaytta asayi dumma dumma oosuwa ba kushiyan oottiiddi dumma dumma maashiineta xaqqamettennan bantta kushiyan oottiiddi bantta eraa xaqqamettidi takkidosona. Ha"i wodiyan xoossawu galatayi gido dumma maashiiniyan xaqqamettishin...

Dees, wolayttan aaho sohoy oottanaw, oottin ayfiyaage, ayfidi alliyaagee dembbay, dembnay des wolayttan, wolayttan des dembbay odin, oottin mokkiyaagee, ayfiyaagee, injjetiyaagee.

Sodo kataman markkaattoppe bolla baggaara de'iya supper markkeetiya geetettiyogan de'iya dumma buquratinne dumma dumma alleeqoti dumma dumma be'in yeemoyiyanne amoyiya aggidi kanttennaadan shammidi baanaadan oottiya iqati de'iyo soho.

Odiiddi oduwa giddon, haasayaa giddon zaaretti zaarettidi ezgga, akeeka, hassaya gi giidi odiya asati tana ayba iitiyonaa, eta cenggurssaa siyanaageekka iitees. Denddada hemetta hemetta giissees tana.

Ane denddos wolayttayi ubbayi issippe kushettos. Ane denddos yeemoyiyanne hara kare biittan de"iya lo"iyaba nu biittan ane oottos. Nu biittaa oottidi alleeqissos worqqaa mayzzidi puulayos waciwacissidi hara biittaara ane likettennaadan oottos.

Oottikke, zal'ikke, hemettikke giya asata asatuura pe'iyoode tana peeshsha ubbaykka lo'ees shin eta awudekka namisay oyqqiyoogee namisay shocciyoogee tayoo hegee keehiippe gita qofa gidid boolumidi beettees.

Ta de'o layttan taw injjettenabay qitattiyooga, mooretiyooga laggiya siiquwa sinttan mooratada beettiyooge, qitattada beettiyooge taw hege huuphiyaa bochchees. hegaa gishshaw ta dossiyoo puulattana mala alleeqana malanne geeyyada beettana mala koyyays.

Dumma dumma ogiyaan dumma dumma kiitay kanttana danddayettees. Leemisuwaawu boolaara xeelin beettiyaa carkkuwaa gidoora kanttanwu da naqashshati de"oosona. He naqashshatuppe amaridaageti asaa naati silkkiyaan issoy issuwaara so biittaninne kare biittan diyaa asaara gayttiyoo ogetuppe issuwaa.

Beni wode honxxooxo woykko ha"i wodiyan Addisaaba geetettiya biittan uttidi karttaa a saalidi he karttaa maaran baada ha sohuwa bessido sohuwa gakkada hagaappe hagaa mala kiitaa ekkada haa guyye simmanaadan giidi kiittidi yeddiyo karttaa.

Taassi heeran na'a issinna de'iyara lo'ada aggana gaada hayttan beni asay wottiyo belecaa dunddaa hayttan wottada ubbatoo hemettawusu shin hegee kanttida taarike woykko kanttida buqura gidiyogaakka akeekabeykku.

Ane akeekoos, wolayttan dumma dumma sohuwan wolayttan gidin hara hara biittankka medoosati naa"u bootan de'oosona. Deriyan, bazzuwan, buuran de'iyageeta geetettiyageetinne woykko so asaara issippe keettan de'iyageeta geetettiyogan naa"u bootan shaakkidi be'anawu danddayettees.

Qommo baggaara de'iyaa giyan hegaan baynnabi baa. Ubbabaa ne shammanawu koydo buquraa mulebaa he giyappe baada demmana danddayaasa. Hegee beettii? Qommo baggaara ha nu diyossaappe diya giya woykko qoccaa gettees, hegaappe ne koydo buqurata demmada koyada shammana danddayaasa.

Asaa naati dumma dumma sohuwaan daanawu danddayoosona. derettettan giidin kare baggaara giidin hara biittan de'iyaagetanne woykko soo toophphiyaa giiddonde'iyaageta getettiyoogan naa"u boottan shaakkidi bee"anawu danddayettees.

xeella hode hagga kaamiya! hagee kaame beni yiida kaametuppe zammana hanotan merettidi ha'i mati gelidaaga gidishin Elekrikiyaa woykko lambba xaqqametenna tammaa wolqqan woykko charjeriya go'etiyooga erettida wode ehido miishsha.

Dumma dumma yohoti de'oosona. Ha yohotikka dumma dummaban pe'iyogan bantta meretadan dumma dummaban pe'oosona. Leemisuwassi beexe mitta qeranassi, paassekka mittaa qeranassi, kalttaykka mitta qeranassi issi maaddiya miishsha gidiyoogan erettoosona.

Toophphiya giddon dumma dumma derenne deretettaa asati de'oosona. He biittan dumma dumma biittan keettaa keexxiyo eeshshay dees, hanotay dees. Wolayttawu wolaytta wogan, Oroomiyawu oroomiya maaran Tigiriyawu tigiriya maaran keexettees.

Ogee beessees. issi asi eranchcha asi ba eriyo sohuwa baanawu danddayyana xaykkokka yaan uttigidi issibaa xaafidi kiitta aatana danddayees. karttaa maaran xaafidi yedikko, yiidi hegaa karttaa kaallidi he sohuwaa gakkanawu danddayiyo ogee dees.

Tankka ubba aleqqana hachchi asay wottiyogadan qooriyan woriqqa wottada kushiyankka worqqa aattadda caamakka lo'iyaaga wottada alleqada anne hachchi puulattada pe'anna laggiyaara puwaa gaada.

Koshshees bollaa qaattay guuraaninne omarssn giigida tamaarisiyaa woykko luxxisiyageetun luxxidi ubbatoo guuran omarssan bollaa qattaa ootiyoge bollaayo lo''o.

Benikka wolaytta asay hayseyiidi olay issi deriya bashshin odoy oyddu deriyaa bashshiis giida hegaayoo asa ubbi haasayanchcha gidanawu koshshena. Yoho ekkedi metootidi yaa haa simerettiyaagaa gidanawu koshshenna, oottanawu koshshees.

bola qaataa woykko isporttiya ootiya nata be'iyoode eti ootiyoogaakka be'iyoode tana oota ootta ges shin gedee burqidaagee tana qaatenna yaa haa qaaxanawu danddayikke xeelada cooga utaagaas eti ootiyoga be'aysppe atin ootanawu dandayikke.

Lokkomaa giyo qumay dees. Ha lokkoma giyo qumaa ubba wode qanxxennan mule galla miikko asaa naatuyyo coggaaraa harggiya kaalettanawu danddayees giidi payyatettaa naago keettaa oottiyageeti zotiya immoosona.

Xeellite! hege na'ay oottiyo oosuwaa, bolla qaatta ooppekka darees. ha citan diyaa yelaga naatu ubbappekka daridi boolimidi beettees a oosoya a bollaa qaatta be'iyoode tanakka ootta ootta gees. hani ta bollaykka ho''ees.

Toophphiya giddon dumma dumma beeraa kaa'iya woykko wolqqaama gita beeraa kaa'iya buqurati woykko miishshati de'oosona. Hegeetuppe amaridaageeti: wodee ehiido maykirooskkoppiya giyo maykirooskkoppee suuppa ayfiyan xeellin beettenna harggeta xeellidi pilgganawu maaddees.

ha biittan de'iyaa dumma dumma asa kochchati de'oosonashin ubbaykka issoy issuwara sammamayettenagappe denddidaagan layttan layttan eti denttiyo ola walassayappe denddidaaga issi issi biittay diccenaaadan hara biittaappe guyye attanadan gaaso gidiis.

Dumma dumma miyoobay uyyiyoobay mayyiyoobay giixxiyoobay dumma dumma huphphiyaa shemppisiyaabati bettiyoo gida sohuwaa. Asaa naati bawu kooshidabaa biidi awuppe ekko geennan biidi bantta miishshara laammidi ekkiyoo sohuwaa.

asaa bolla kifiliyappe issuwaa, asaa bolla kifiliyankka dumma kiita ba giddon oyqqida dumma dumma bolla kifiletussi gattiyoogan ba oosuwaa oottiyaa bolla kifile. hegaa xalla gidenna qopanayyo, haassayanaw yaa haa simerettanaw baaso ba.

Ha keettay meegappe, hootappe, maageriyappenne gattappenne h.h.malatiyabatuppe keexettiis shin de'anaassi keehippe lo'ees, irxxees, so giddoy de'iyode haattaykka uyanawu irxxees, mal'ees.

Beni wolaitta asay issippe shiiqqidi kushshettidi tuussaa goochchees, meegaa hootaa qanxxees. Banttayo bantta huphphiya gelissidi aqiyo sohuwwa giigisosona issoy issuwara maadettidi.

Issi sohuwappe hara sohuwa baanaw asay baqatanaw dumma dumma sohuwaa biidi banttaw de'iyaa allaliyaa pe'anassi maaddiya miishshatuppe issuwaa getettiyoogan erettidaageti lo"oosona.

barccumay hagee so gidon utanawu maadiya barccumay funiicheriya giyosan giigigiyaga gidishin asa ubbaykka uttanwu woykko shempanawu maadiya miishsha gidiyooge eretees.

Waanna asaa naati sohuwaappe sohuwaa baanawu dumma dumma kiitay denddo gidiyoo sohuwaappe issuwaa gidiyoogan erettida asatettaa bollaa kifile gidiyoogan oosuwaa imiidi takkida bolla kifile.

Ha beexiyassi daro maadoy woyiykko daro oosoy dees, hegettu gidoppe amaridaage mittaa palqqanaayoo woyikko qeranayoo maades hegaa xalla gidenaadan keettaa keexiyonne. woykko godaa paliqqiyo miishsha gididdi.

Nuun uttidi issippe laggeti uttidi haassayidde de'ishin issi keettaa asay kexxidi diyaage hefinttan nuyyo beettidaaga wolqqa immo giidi anjjidi kantti aggida. Hegee Wolayttawu woga.

Mazgiidiya, Hawaareetiyaa, Orttodoogisiya, Orttodoogisiya ,Muluwonggeliya hegeetanne hegeeta milatiyaageta bantta giddon oyqqiyoogaanne dumma dumma goynniyaa asati goynnanawu giigettidi keexettida keettaa.

Luxanchchatti loytti nababbidi akekidi piliggi xeelidi eraa luxiyoo bootaa he bootaappe dembba he dembaappe asaa naati nababiyoggan luxiyoogan eraa demanawunne woomanawu dandayiyo dembba.

Hefinttan haattaappe ya baggaara daro asay issippe shiiqidi oottiyo oosuwa xeellidi nu zaatturidi xeelliyo wode asaa coratettaynne oosuwara gayttidaagan keehippe lo'ees.

laa ayiba hagee malaaliyaabee! laa hagee ayba gudebee! coo bonccuwaa caddidi xale giidi uyiyaaggees beni wolayitta asayi. hegee daro asaayyo coggaara bochchidi sambbaa bochchidi dumma dumma hara harggiyawu aattidi immiyoogaakka payyatetta naagoy qonccissiis.

nuuni ogiyara hemmetidi yiyode kaa'idi hemetiidi yiyode tamaare naati maaxaafaa nababiidi diyageeti beetoosona.

Beteleemison katta keettan hagan ubba mottore naatikka ayssakko isoo xalan miyoga dossoosona ubbatton I sohuwa kattaa moossonappe attin harassan kattaa mookkona isoy iitta keehippe machchayianne injjettiya kattay dumma dumma shonggan ka'iyo soho.

Boyyiya hagaa oonne miikko uluwan uttenna pude qooriya gakkanaashin tuccidi naa"antto haranttokka eesuwan namisissennadan appanttidi peeshshi agges hegaa gishshataayyo wolayttan asaa naati namisaappe attanaassi giidi tokkidi banttawu xaqqamettiyo katta qommo.

wodee ehiido dumma dumma makiinay motoree baajajiyanne hegaanne hegaa malatiyabati yoosappe daro asa naati waayetiyogappe issi sohuwappe hara sohuwa baanasi banta marccuwa qaxxidi ufaysan simeretana danddayiyo ogetuppe issiwa

Zino miida shin ha katta keettan kattaa miikko kushshiyaara ma ma gees. Mal"ees ubba wodekka daro asay miidinne uyiidi de'iyoo sohoy ha katta kettaa. Ha katta keettay keehippe lo"o kattaa kattiyoo hiillaa tamarida eranchchati de'iyoo soho.

la na'a diyaara lo''iyo lo''uwa xeellekketi la iyyo suuyliyaa gulbbatay aybba lo''i mulalliya malatees, xeessi diyaageeshsha mashsha bilamma kiyyi uttiis. gulbbata giyooge qassi iyyo ginddekka muyilla halitta kiyyi uttiis.

malatarkkisha taw bessarkkisha ha tohuwan ne aattido caamma ne awuppe shammidakkonne ne awuppe woykko wozaa ekkidaakko taayyookka ne he bootta gattiyaaba gidikko gakkada shammana koyayis, tayyo injjettees hagee.

Hageeti ha xeellin beettiyaa buqurati oydee barccumay tebilee woykko saaxinee soroy masoofee baldee hegetanne hegeeta malatiyaageti so giddo buqurata geetettidi erettoosona.

Be'ite hodde issi asaa A ooso hiillay, A eray, I erido eray, woykko tamaaridi timirttiyan demmido eray woykko tamaarennan bawu coo ootti be'idi erido eray keehippe issi asaa maaddiyogaa gidiyogaa xeelitte hagaa, I maadettido maaduwa.

ha keettaa keexida eranchchay woykko hiilanchchay dumma dumma buqurata keetta keexxanawu innjetiya dumma dumma miishshata shiishidi keettaa lo'iya ogiyan keexxidoogaa asa ubay ogiyara biidi eqqiidi be'iidi diyaagaa be'ays.

Ha sohuwaan aybi dii eshi? ay asinne ha sohuwaa yees. Hagaan yiidi uttidinne ba saatiyaa coogidi xuuggees. Ha sohuwaan aybi dees gaana dandayettii eshi? Asaa naata muleetoo hagaa heeri ehiyaabi aybee? Hagaa heeran utisiyaabi aybee?

Xeellite hoodde! wodee ehidoobaa giidi dulliyaan telloy diyoo suriyaa woykko qaariyaa giidi tello suriyaa giixxidi ha'i ba laggetu giiddon baappekka xooqqiyay haray baa giidi xooqqu giidi be'itte hemettiyaaga.

Kichite hegappe xayyite ta inttiyo odaas digin xayyite gehappe mazzamuriyaa yettaa yexxiyo sohuwan eqqopite hegee inttena loyttanawukka danddayees, bashshanawukka danddayyes. darotoo woossa keettaa heeran beettiteppe attin hagadan yexxiyasanne cabbotiyaassa shiiqopite.